Mmranteɛ nson gyina siilin bi so. Mmiɛnsa ɛkotow hɔ. Mmienu ɛte hɔ. Mmienu egyina siilin no so. Hama ɛda siilin no so. Sola panils egu siilin no so.

Mmaa mmienu, mmarima mmiɛnsa, barima baako te wheelchair mu, baako gyina hɔ na baako koto hɔ. Ɔbaa baako nso te wheelchair mu, baako gyina hɔ de ne nsa asɔ ne sisi. Barima baako no a ogyina hɔ no hyɛ ataare tuntum, deɛ ɔkoto hɔ no hyɛ ataare fitaa, maame no a ɔte wheelchair mu no de ntoma akata ne ti.

Papa no abɔdwe efu, nkw mmɔfra no yɛ mmiɛnsa, baako de pɛn no ahyɛ ne nsa ne mu, baako ɛrekan ade baako nso ɛrehwɛ buku mu. Kɔɔpo si table ne so, pens gu table ne so.

Mmesia nnan na wɔgyina hɔnom. Mmeɛnsa redidi. Baako nsa butu n'ano. Baako nsa da bowl no mu. Deɛ ɔhyɛ blue no kita bowl no. Baako ti da baako so. Baako tɛ wɔn akyi. Wɔn nyinaa resere.

Abɔfra no hyɛ ataare fitaa, papa no hyɛ ataare tuntum, wɔn nan sisi fam, fam yɛ kɔkɔɔ. Maame no hyɛ ataare kɔkɔɔ, wasɔ akwadaa ne mu, book shelf si dan ne mu, dan no yɛ tuntum, papa bi gyina dan n’anim.

Nkwadaa no ahyiam. Awia no rebɔ wɔn. Baako abue n'ani. Nkaeɛ no akata wɔn ani. Wɔde wɔn nsa agu wɔn afu so. Ebi de wɔn nsa agu wɔn bo so. Ebi abɔ wɔn ti. Ebi nso ayi wɔn ti. Wogyina dua bi ase. Efie a ɛwɔ hɔ no, wɔmpentiiɛ.

Maame no de pepa no ɛhyɛ bɔx no mu. Wapagya ne nsa benkum akɔ soro, maamefoɔ bi gyina n'akyi ɛɛhwɛ no, maame no hyɛ ataade kɔkɔɔ, bɔx no nni kala, nkorɔfoɔ bi nso kita pepa egyina ne nkyɛn.

Nkorɔfoɔ no tutu fam, wɔde emu no ɛɛhyɛ fam, nkorɔfoɔ bebree atwa wɔn ho ahyia, ndua ndua agugu hɔnom, papanom bi ɛhyɛ maks wɔ wɔn hwene so, baako nso ɛhyɛ anyahwehwɛ, mmranteɛ no de ntoma ne emu no na ɛɛhyɛ fam.

Borɔde mmeɛnsa, nkosua mmienu, paya a wɔatwitwa. Nkontommire a nam gu mu gi ayowa tuntum bi mu. Ayowa no si pono bi so. Ayowa no ase, ntoma gu hɔ.

Nkwadaa mmeɛnsa, maame baako. Nkwadaa mmienu yɛ mmaa, baako yɛ barima. Laptop si pono no so. Kaa si pono no so. Akwadaa no maame no kita dua. Akwadaa no de screw driver remiamia calculator no so.

Nkurɔfo nenam, ebi so adeɛ. Baage bɔ ɛbi akyi. Ɛhyɛn kɔkɔɔ si hɔ. Ɛhyɛn sradeɛ cou si hɔ. Ɛhyɛn fitaa nso si hɔ. Umbrella bi wɔ hɔ. Dan no yɛ abansoro mmienu.

Mmɔfra mmienu bi wɔ pata bi ase. Baako te agua bi so. Baako nso gyina hɔnom. Wɔn mmienu kita etuo. Baako hyɛ kyɛ, ɛnna baako hyɛ s asogyafoɔ atare. Baako apenti n'anim. Baako apenti n'afono ho. Wɔn nyinaa ani hwɛ wɔn nsa benkum so.

Nkurɔfoɔ no a wɔdi anim no hyɛ ataare fitaa. Wɔn nyinaa hyɛ booth, wɔsan nso hyɛ gloves for wɔn nsa, wɔsan nso hyɛ mask for wɔn hwene. ℇdan bi si wɔn nkyɛn, wɔrepia amu no akɔ dan bi mu.

Papa no hyɛ atadeɛ fitaa. Ɔhyɛ ɛkyɛ fitaa. Plane no mu yɛ fitaa. Obronin baako gyina hɔ. Maame no de ne nsa agu ne bo na ne nan so. Papa nohyɛ aniwa ahwehwɛ. Papa no hyɛ suit, ɔhye tae. Papa baako atwe ne kɔn.

Mbɛɛma neesa. Wɔde ntam asi wɔn sisi ase. Baako tam no yɛ fitaa, ebi nso tam no yɛ kɔkɔɔ, ebi di ade abɔ wɔn ti, baako kita sekan, baako gyina anim. Ɛfɔm hɔ yɛ anwea. Besia bi gyina deɛ ogyina anim no ne nsa benkum so.

Papafoɔ nan egyina dan bi so. Mmienu apegya wɔn nan asi dua bi so. Mmienu nso de dua rewɔ dan no so. Mmienu hyɛ kyɛ. Baako apegya ne nsa akɔ soro. Baako de ne nsa asi ne nan so.

Akɔdaa ne tse nsuo n'ano. Ɔde ne nsa esi fɔm ɛwɔ n'akyi. Abrantseɛ baako hyɛ ataare fitaa. Ɔde ne nsa ato abayewa ne sisi. Abrantse baako nso eyi nataare. Ɔnantse akɔ nsu ne mu. Nkɔfoɔ no nyinaa egyina nsuo ne mu. Ebi egwaare ɛwɔ nsu no mu.

Mmaa no gyinagyina hɔ, papa m papa panin bi nso gyina akyi. Mb mbasia nyina hyɛ skirt tuntum, mmienu kita kora, mmienu amuna wɔn anim, mmiɛnsa ɛresere. Wɔrehwɛ wɔn anim, baako ani kyerɛ ne nsa nifa so, baako anyina n’ani ɛrehwɛ fam.

Papa no ɛkasa, ɔhyɛ atare kɔkɔɔ. Okita bol, sɛmɛnte egu bol nim, wɔn nyinaa ɛhyɛ ɛkyɛ. Nkurofoɔ nsia na egyina hɔ, baako ehwie sɛmɛnte no, baako nso egyina fam. Mahyin esi ne nkyɛn.

Nkurɔfoɔ no redi asa. Mmarima no bi de wɔn nsa asɔ wɔn sisi. Mmaa no bi nso de wɔn asɔ wɔn sisi. Mmarima ne mmaa no de wɔn nsa aka abom wɔ soro. Barima baako gyina anim, ɔbaa baako nso gyina anim. Wɔn mmienu nso asɔ wɔ nsam. Wɔresere.

Papafo mmiɛnsa gyina ɛhyɛn tuntum no anim. Papa baako hyɛ marsk wɔ ne hwene ano. Nkrɔfo bebree atwa wɔn ho ahyia. Wɔn nyinaa hyɛ ataare fitaa. Maame no asɔ papa no nsam. Abɔfra no regye key wɔ papa baako no nkyɛn. Abofra no hyɛ marsk wɔ ne hwene ano.

Mmarima nsia bi wɔ ɛpo bi ano. Baako te agua so, ɔrebɔ twene. Enum nso gyina hɔ, enum no baako kita akasaa, baako kita konkon ɛna mmiɛnsa rebɔ twene. Twene no twere adeɛ bi so.

Papa mmiɛnsa bi gyina hɔ. Baako ne akɔla na ɔhyɛ atare kɔkɔɔ no ɛkasa. Papa na ɔhyɛ tuntum no de ne nsa asɔ ne sisi. Okita maek, papa na ɔhyɛ atare kɔkɔɔ no atene ne nsa benkum ɛde kyerɛ soro. Ɔhyɛ maks akata ne hwene ne n'ano. Ɔhyɛ ani ahwehwɛ.

Ɛpo bi da hɔ no castle bi so wɔ akyire ɛfom bɛbi ɛyɛ ahaban mono ɛfom bɛbi nso yɛ lɔre kwan adan atenten wɔ hɔ ndua dua sisi hɔ nom ɛpo no ɛtere ɛdan no yɛ fitaa.

Aane no te hɔ. Ɔhyɛ atare kɔkɔɔ. Ɔte akonwa tuntum so. Ɔhyɛ gyins. Maame bi gyina ne nkyɛn. Maame no hyɛ ataare blu. Ɔhyɛ trawsa tuntum. Ɔde ne nsa ato teebol no so. Abranteɛ ne nsa sɔ mahyin bi mu.

Ankaa gu bowl mu. Kakumba nsogu bowl mu. Kabegyi gu bowl mu. Beans gu rubber mu. Maame baako hyɛ kyɛ. Maame baako nso hyɛ atade fitaa. Ppa bi hyɛ kyɛ kɔkɔɔ.

Maame baako, mmaayewa mmiɛnsa, wɔn nyinaa hy ataare korɔ, hyɛn si wɔn akyi, wɔgyina kwan bi so, maame no de ne nsa asɔ ne sisi, abaayewa ketewa no a ɔwɔ mu no nso de ne nsa asɔ ne sisi. Abaayewa no a ɔhyɛ mfimf in no abɔ ni ti akɔ n’anim. Maame no kita baage.

Katapila no si pata bi. Nkrɔfoɔ atwa katapila no ho ahyia. Ebi nso nam katapila no akyi. Ɛfɔm hɔ yɛ kɔkɔɔ. Nkrɔfoɔ mmienu hyɛ ataare tuntum. Wɔhyɛ ataare fitaa wɔ mu. Wɔabɔ tae. Papa baako de ntoma akyekyer ne ti.

Ɛhyɛn bi si hɔ. Papa bi te okada bi so. Akɔdaa te nanim, baako nso te n'akyi nna maame baako so te n'akyi. Akɔdaa na ɔte n'anim no hyɛ ataade kɔkɔɔ. Deɛ ɔte ne nkyɛn ne hyɛ ataade fitaa. Maame no atena akonwa na ɛwɔ okada ne so. Ɔde ne nsa asɔ siit nim.

Papa no gyina soro. Nkurɔfoɔ atwa ne ho ahyia. Nkurɔfoɔ no bi hyɛ kyɛ kɔkɔɔ. Ebi nhyɛ kyɛ. Papa no abue ne nsɛm. Ɔhyɛ atare fitaa wɔ n'atareɛ no mu. Ɔbɔ tae kɔkɔɔ. Ne tirinwi yɛ kɔkɔɔ.

Laptop na ɛsi table no so. Phone da nkyɛn. Earpiece nso da table no so. Pen kita papa no. book da n'anim. Ne nsa da kɔmputa no so. Ɔhyɛ kyɛ tuntum. Wabobɔ n'atare no nsa. Cup si table no so. Plate nso si table no so. Spoon si table no so. Table no yɛ brown. Ɔhyɛ watch.

Catapiller bi si hɔnom catapiller no ano si fam. Aborɔfofɔo mmienu gyina hɔ. Wɔhyɛ atadeɛ kɔkɔɔ. Wɔhyɛ helmet soro kɔkɔɔ. Wɔn mmienu yɛ Aborɔfofoɔ. Baako de ne nsa atare n'aso. Phone baako nso book kita no.

Maame no kita nsuom nam. Wɔabɔ duku. Wɔaopagya ɛnam no akɔ soro. Ɔde ne nsa benkum ahyɛ nam n'ani no mu. Ɔhyɛ ataare tuntum. Kɛntɛn mmiɛnsa si n'akyi. Abofra esi egyina n'akyi. Baako de nsa asɔ ne ti. Baako nhyɛ ataare. Baako hyɛ ataare kɔkɔɔ.

Trafik laet no asɔ griin, baas baako di anim, baas baako nso ɛdi akyire. Abaayewa bi ɛnam baas neho, papabi gyina baas no anim, stɔɔs ɛsi baas no nkyɛn.

Ɛdan no yɛ fitaa Oburonin gyina hɔ de ne nsa ahyɛ ne pocket. Papa bu hyɛ fi atade fitaa. Ɔde ne nsa agu ne bo so. Papa Buronin hyɛ atade kɔkɔɔ. Ɔde ne nsaahyɛ ne pocket. Papa bi gyina wɔn mfimfini. Ɔrekasa.

Papa bi te hɔ. Ɔte dua bi ase, phones gu table no so. Okita sika wɔ ne nsa benkum so. Papa bi hyɛ ntoma ataareɛ nso te hɔ. Rubber da table no so. Papa no resere, ɔhyɛ ataare. Motor si akyiri.

Nsuo no ani ayɛ kɔɔ. Nkurɔfo bebree atwa nsuo no ho ahyia. Nkurɔfo bi gyina nsu no mu. Nkurɔfo bi de bucket asa nsu no bi. Wɔrehwie agu maɔhin e bi mu. Nkurɔfo bi nso gyina hɔ kuta hyovi, maame bi nso so paano wɔ ne ti so.

Mmoa bebree atwa nsu bi ho ahyia. Gireffe no de ne ti ahyɛ nsu no mu. Zebra no gyina giraffe no akyi. Nantwie no redwane akɔ nsu no mu. Apɔnkye no gyina nsuo no mu. Elephant mmienu gyina hɔ.

Papa no kotohɔ. Ɔte atɔmmɔ nkyɛn. Maame bi nso te hɔ. Ɔte tangrine anim. Yɛ wɔaboaboa ntoosi, green pepper, nkuruma. Ne nyinaa gu kotokuo a wɔde asɛ fam so. Papa bi asɔ ne sisi gyina akyire.

Maame mmiɛnsa ɔhyɛ ataade fitaa, baako de ntoma kɔkɔɔ asan ne kɔn mu, baako nso de ntoma no akata ne hwene. Baako kita baage bluu, nkorofo ɛnam ɛdan no ho, ɛfɔm ɛyɛ fitaa.

Apolisifoɔ ne papafoɔ mmiɛnsa bi egyina kwan ho. Ɛhyɛn esisi kwan ne nkyɛn. Apolisifoɔ ɛhyɛn so si kwan ne nkyɛn. Polisini baako ɛtwerɛ wɔ buuk nim. Baako ɛhyɛ kyɛ. Ɛdan fitaa bi si wɔn nkyɛn.

Wɔn nyinaa hyɛ dɔkotafoɔ atadeɛ. Atadeɛ no yɛ ahabammono. Wɔn nyinaa hyɛ mask wɔ wɔn ano ne wɔn hwene so. Mmesia no baako yɛ tuntum. Nkaeɛ no yɛ Aborɔfo. Machine sisi hɔ. Machine no yɛ fitaa, Ɛna ɛho yɛ blue.

Nkɔdaa mmiɛnsa abutuw hɔ. Baako ama ne ti so ɛhwɛ ne nsa nifa so. Baako ɛhwɛ buuk nim. Baako nso de ne pɛn edi agorɔ. Kanea no ɛhyɛ gelasse mu. Ɔhɔ nom abɔnten ayɛ sum.

Plane fitaa si hɔ. Mmeranteɛ bi gyinagyina nkyɛn. Papa bi akoto. Papa baako hyɛ atareɛ fitaa. Papa baako hyɛ kyɛ. Papa baako hyɛ trouser tuntum.

Aberanteɛ no asɔ aduan mu. Ɔgyina kaa no so. Mmeranteɛ mmeɛnsa nso te kaa no so. Aberanteɛ baako di kaa no akyi. Ɔhyɛ ɛkyɛ fitaa. Baako nso de ne nsa ahyɛ n'ano. Baako de ne nsa asɔ ne sisi. Kwan no, nnua sisi ho.